Ahantu hari ikibuga icokibuga kikaba cubakishije isima kikaba gihagazemwo abagabo batatu bariko bakina umukino w'amaboko bahererekanya umupira abobagabo babiri bakaba bambaye impuzu zigomba kwirabura uwundi nawe afise umupira ugomba kwera.

Ahantu hubakishije ivyuma n'amabati n'ibiti hakaba hari utwumba dutoduto twimiryango migufi bagiye baca ku gihome caho hantu.

Ikibuga c'umupira kikaba kiriko gikiniramwo abantu b'abagabo, bakaba bambaye impuzu zigiye zitandukanye, hakaba hariho n'ivyatsi n'umuringoti w'amazi bizungurutse ico kibuga, kandi ruguru y'aho hakaba hubatse amazu menshi.

Umugozi uri ku meza, imeza isize irangi ryera, iruhande y'uwo mugozi harasize ibara ry'ubururu, iruhande y'umugozi hariho idirisha.

Abanyeshure bari mw'ishuri. Abigisha babiri bahagaze imbere y'abanyeshuri, inyuma y'abigisha hariho ikibaho gifise ibara ryirabura.

Inzu y' ubushakashatsi ikaba irimwo ivyuma vy' ubuhanga ngurukana bumenyi kandi hakaba harimwo n' abanyeshure bariko bariga bakoresheje vya vyuma kandi abo banyeshure bakaba bambaye udukingira intoki.

Inzu y' ubushakashatsi yubatse mu buryo bwa kijambere irimwo amakaro, intebe zikozwe mu mbaho n' ivyuma bakoresha muri iyo nzu hakaba hariho umwarimu ahagaze mu muryango yambaye itaburiya.

Inzu irimwo ivyuma bikoreshwa mu kubaza ,n'ibindi bigiye bitandukanye, iyo nzu ikaba yubatse muburyo bwakijambere irimwo ibikoresho bitang'umuyaga n'ivy'amatara.

Mubushakatsi bw'ishuri hicayemwo abanyeshure bagiye batandukanye, bakaba bambaye amakoti yera ,bambaye n'udukingir'intoki, bakaba bariko barandika kunkaratasi babahaye.

Inzu y'ubushakashatsi ikaba irimwo umukobwa yambaye udukingira intoki, n'itaburiya yera, n'amarori yo mu vyumba vy'ubushakashatsi, akaba afise ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubushakashatsi, irimwo umuhombo ufashe ahantu hava gaze bakoresha baturira canke bateka, nivyo bariko barakorako ubushakashatsi. Hakaba hari n'akabati kari hirya y'aho.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ishure Bakaba bambaye impuzu zamabara atandukanye Harimwo iz 'umugena, izirabura, izigomba kweruruka kandi hakaba harimwo nuwundi yambaye impuzu y' aakazi yera.

Abanyeshuri bariko bakora ikibazo c'ubushakashatsi bariko bagikorera mu nzu y' ubushakashatsi hakaba hariho umwarimu wabo yambaye ikanzu yera imeze nk'ikoti bambara muri iyo nzu.

Abanyeshuri barikumwe n'umwarimu wabo bakaba bariko barakora ubushakashatsi munzu yagenewe gukoregwamwo ubushakashatsi bakaba bambaye udukingira iminwa nutundi twudufukamunwa.

Umugabo ahagaze munzu y'ubushakashatsi ,akaba arikumwe n'abandi bashakashatsi ,bakaba bariko bariga kur'ico kintu bariko barakorako ubushakashatsi, hakaba harimwo intebe ,n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Kw'ishure ryacu hari ahantu bubakiye utubati twagenewe kubikwamwo amasakoshi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye tuba twazanye. Utwo tubati tukaba dufise amabara yera kandi hakaba hari n'agapapuro kanditseko izina ryawe.

Imashini nyabwonko iteretse ku meza. Imbere y'imashini nyabwonko, hariho intebe z'ibiri, inyuma y'intebe, hariho imeza iteretseko ibitabo.

Impapuro zitatu rumwe rucafyeko ibicapo bitandatu gicapo kimwe kiratukura ikindi gisa n'umuhondo ikindi kirirabura.

Ibitabo bibitse mu kabati. Ako kabati gafise ububiko butanu hejuru y'akabati hariho ibikarato bibiri iruhande y'ibikarato hariho ibitabo kumera.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'amashure, imbere y'amashure hateye amashurwe atatu, amashure asakajwe amabati afise ibara ry'ubururu

Nyuma y'urupangu hateye igiti ,nyuma y'urupangu harih' abana batatu ,munsi yabo hateye amashugwe, imbere mu rupangu hubatse amazu

Umunyeshure ariko araja kw'ishure imbere y'iwe hariho abanyeshure bambaye impuzu zera. Ahetse isakoshi mu mugongo yirabura. Imbere y'iwe hariho amashuri

Mbere nishure hariyo ibibaho bitatu hariho intebe z'abanyeshure n'imeza n'intebe z'abigisha ishezi zite.

Irohende yibarabara hateye ibiti y'ibintu nyuma y'ibiti hubatse inzu zibiri inzu imwe neetaje iziakajwe amabati atukura.

Umushurure atanywa arogaya musakajwe amabati yera imbere y'amashurure hateye amashurwa imbere y'amashurure hateye igiti.

igitabo gicafye ku ruhono gisize ibara risa n'umuhondo hejuru y'igitabo hasize ibara ryirabura munsi naho hasize ibara ryera

Igitambara cera r'ica seko ibikoresho bakoresha mu murimo amapanga isuka inkorokani igipaho akanajoro ipiki.

ikibaho kicafyeko ikiganza haruguru ikiganza haciye umurongo wera iruhande y'ikibaho hariho ikirengamisi

Imodoka indwi; zibiri zirirabura, zine zirera hagati y'imodoka hahagaze abantu. Umuntu umwe yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura.

ibiti biri mbere y'inzu ivyo iti bifise amababi asa n'icyatsi kibisi. Mbere y'inzu hateye iibigori bifise amababi asa ni catsi kibisi inzu isakajwe amabati yera.

Intebe cumi ziri muri sare zisize irangi ritukura. Muri sare hasise irangi ryera. Iprafo isisize irangi ryera.

Imbere y'amashuri hateye ibiti bitatu bifise amababi asa n'icatsi kibisi iruhande y'ibiti hariho ivyuma bisize irangi risa nubururu.

Inzu ifise urugi rusize irangi ritukura. Imbere y'inzu hariho ingazi cumi. Inzu isakajwe amabati afise ibara risa n'ubururu.

Abanyeshure bicaye mw' ishure, imbere yabo hariho isakoshi yirabura n'intebe zera umwigisha ari mbere yabo barahagaze ukuboko kwiwe kuri ku kibaho.

Inzu ndee nde yubatswe mu rupangu urupangu rusize ibaragera inyuma y'urupangu hateye ivyatsi ivyisa nicatsi kibisi inzu ifise amazirisha atandatu.

Imbere y'inzu hariho igiti kirekire, iyo nzu ni ndende cane, isakajwe amabati atukura ,imbere y'inzu hariho igiti gifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Akabati hudaje igushure hejuru yakabati hariho amatayi nyuma yakabati hariho ikibaho cambitseko oreli bendi maredi melekedi.

Amashurure indwi rimwe riruguruye itandatu arugayi amashuure asakajwe amabati atukura imbere y'amashurure hahagaze abanyeshure.

Uruhome rusize irange igera hasi hasize irangi ryirabura nyuma youruhome rusize irange igera hariho uruhome rusize irangi ry'ubururi mbere y'uruhome hariho ibarabara.

Ibiharuro bibiri bv.yanditse ku mpapuro zera ubusa bitanu icenda kimwe bine bitandatu bitatu bitatu

Ishure hicaye umunyeshure bantu batatu bambaye umwambaro w'ishure umwe nta mwambaro w'ishure yambaye intebe zigaragara ziri imbere y'umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure.

Uducamurongo tubiri kamwe gafise ibara risa na jone akandi gafise ibara ryera , iruhande yutwo ducamurongo hariho isaha.

abantu benshi bagize umuzingi ufise wugaye hagati yabo hariho ibendera ry'igihugu inyuma hariho inzu hariho n'igiti gifise amashami

Ikibaho gifise ibara ryirabura. Kuri ico kibaho handitseko amajambo, ayo majambo musi haciyeko akarongo, urudome "bwe", tora ijambo.

Ahantu hubatse amashure aho hantu hakaba hariho umuryango w'ishuri ukozwe mu cuma kandi uwo muryango ukaba ufise ibara ritukura, hakaba handitseko gatatu na A kandi hakaba hariko n'ibipapuro bifasha kuruwo muryango.

Ishuri ryubatse neza, rikaba ririmwo n'biti birebire n'ivyatsi. Hakaba hari abanyeshuri bari ku bikinisho, bariko barakina abandi babahagaze iruhande.

Ahantu mukigo hari amabuye, n'ibiti n'ivyatsi, hakaba hari n'urugo rwubakishije isima ruzungurutse aho hantu. Hakaba hari igiti kirekire c'ivoka kihateye, gifise amashami menshi.

Ahantu ku mbuga, hari agasozi kamanukirako amazi y'imvura aja mu muringoti uca imbere y'amashure. Ayo mashure akaba yubatswe mu buryo bwa kijambere, afise n'amadirisha n'imiryango ikozwe mu vyuma.

Imbuga niniya yivu Ikaba irimbere yabari mwishure abanyeshure ,bigiramwo haka Hari nahandi hateguwe gukinisha abana , gukinisha abana harimwo ibikinisho vyabana.

Imbuga irimwo idarapo n'ibiti birebire vy'amashami menshi, hakaba harimwo n'abana bariko barakina muri ya mbuga bambaye impuzu z'ishure, Kandi hakaba hari n'ibindi bikinisho vy'abana.

Imbuga y'ishure, iyo mbuga ikaba iri hagati y'amashure, hakaba hahagazemwo igiti c'icuma gifise idarapo, hakaba hariho n'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bariko barataha bafise n'amakaye mu ntoki.

Mw'ishuri, imbere hari ikibaho cubakishije isima, bagasiga irangi ryirabura kugira ngo ishobore kuboneka neza, hakaba handitseko ivyigwa vyandikishijwe n'ingwa yera.

Imupuzu zanikiye ku mugozi, zimwe zanikiye ku cuma, izindi zanikiye ku mugozi, zimwe zirera, imbere y'impuzu harubatse inzu.

Ikibaho canditse ko amajambo, nayo nayo ,examen de science humaine ,ishura ego cangwe oya, mukorereko mu mitumba inzu zikikijwe n'imirimbo.

Inzu niya etaje, imbere y'inzu hanikiye impuzu zera, zimwe zanikiye ku cuma, izindi zanikiye kumukozi harimwo izera izindi ziriraburi

intebe zibiri ziri mw'ishuri ikibaho gifise ibara ry'ibabura handitseko amajambo amwe aciyeko akarongo munsi

muri sare hariho amatara abira hariho itajere zitatu zimanutsko ibitabo vyinshi imbere itajere hariho imeza n'intebe

Abantu benshi bicaye muri sari umwe arahagaze yambaye umupira wirabura n'i pataro isa n'ubururu yambaye n'ibirato vyirabura bane bambaye imipira yera.

imodoka zitanu zibiri zirera imbere y'imodoka zitatu hari inzu imbere y'inzu hari ibendera ry'igihugu

Imbere y'amashuri hateye ibiti bibiri. Igiti kimwe n'ico ivoka, ikindi giti n'ico umukaratusi. Irangi risize ayo mashure, hamwe irangi rirera ahandi irangi risa n'ubururu.

Inzu ya etaji ifise uruhande rumwe rusize irangi ryera, musi hariho umuntu wicaye, imbere yiwe hariho imeza.

Intebe ziri mu ishure imbere y'intebe hariho imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu. Imbere y'intebe hariho ikibaho gifise ibara ryirabura.

Imbere y'amashure hariho ikibuga, c'umupira imbere y'amashure hariho umunyeshure ariko araja kwishuri ahetse isakoshi mu mukongo kandi iyo sakoshi irirabura.

Mumbavu y'amashure hariho ibiti vy'imikaratusi, imbere y'amashure hariho ibendera ry'igihugu, iruhande y'ibendera ry'igihugu hariho ibarabara rishashemwo umabuye.

Ibiti bibiri rifise amashami asataraye canje imbere y'igiti hariho umuntu, ariko aratambuka ryambaye ishati yera n'i pataro y'iraburo inyuma y'umuntu hateye igiti.

Amashure atatu, rimwe risakajwe amabati atukura, abiri asakajwe amabati yera, imbere y'amashure hariho inzira zibiri, hateye ivyatsi bisa n'icatsi kibisi.

I ruhande ribarabara hariho icapa canditseko ivyandiko bitukura, inyuma y'icapa hateye igiti gifise amababi asa n'icatsikibise, ni ruhande r'icapa hariho urugo.

Amashure yubatse iruhande y'ibarabara imbere y'amashure hariho imodoka zine imbere y'amashure hariho ibendera ry'igihugu imodoka imwe irera izindi zirirabura.

Ibarabara hahagaze imodoka iruhande y'ibarabara hubatse urupangu imbere mu rupangu hariyo inzu iruhande y'inzu hahagaze .

Impene iriko irarisha ivyatsi ivyo vyatsi bisa n'icatsi kibisi, imbere y'inzu hateye ibiti, ivyo biti bisa n'icatsi kibisi, inzu isize irangi risa na jone.

Abantu bahagaze mu kibuga, inyuma yaho hateye ibiti, imbere y'aho hari ivyatsi bisa n'icatsi kibisi, hari n'umugozi muremure usa n'icatsi kibisi.

Umuntu ahetse isakoshi yirabura, imbere yiwe hateye ivyatsi bisa n'icatsi kibisi yambaye ibirato vyirabura, imbere yiwe hahagaze abantu.

Ikibaho canditseko amajambo, mw'ayomajambo harimwo imperekeranya. Haruguru y'ikibaho hasize ibara risa n'umuhondo.

Intebe zicaweko n'abantu batatu, imbere yabo hari imashini, babiri barahagaze, umwe yambaye umpuzu itukura n'iyera.

Imbuga niniya y'ivu ikaba izungurutswe n'amazu mare mare, ayo mazu akaba yubatswe muburyo bwa kijambere, agerekeranye, kandi muriyo mbuga hakaba harimwo hacamwo abantu.

Inzu ihuriramwo n'abantu beshi iyo nzu ikaba irimwo abantu bariko bakoreramwo inama hakaba hariho abantu bambaye impuzu zera izagahama izirabura n'ayandi mabara agiye atandukanye hakaba hari n'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore.

Mw'ishuri hari imeza igomba gusa umugina, ikozwe mu mbaho, hakaba hari n'ikibaho kiri imbere bubatse, bagasiga irangi ryirabura, kikaba canditseko n'ivyigwa n'ingwa yera.

Imbuga irimwo ibiti vyinshi birebire vy'amashami menshi, hakaba hejuru yaho haca urutsinga rw'umuyagankuba, kandi musi y'ivyo biti hakaba hari umugabo ariko aca musi yavyo.

Igazi zimanuka zikaba zinaduga, hakaba hariko hacamwo abanyeshure biga murayo mashuri agerekeranye, abo banyeshure hakaba harimwo abagabo n'abagore, kandi bakaba bahetse ibikapo.

Ubusitani buri imbere yinzu yubakishije amatafari ahiye ivyuma nisima namabati kandi hakaba hari nivyatsi bindi bigiye biteye hirya.

Inzu ndende, yubatse mu buryo bwa kijambere, igerekeranije, ikaba ifise amadirisha n'imiryango bigomba gusa ubururu, n'ayandi marangi yera agiye asize ahantu haamwe na hamwe. Kandi ikaba ifise ingazi zimanuka gushika hasi.

Amarembo y'ishuri ayo marembo akaba yubakishijwe ivyuma n'amatafari ahiye hakaba hariyo n'agapapuro gafashe kuri rya rembo hakaba hari n'ibiti birebire vy'amashami menshi biteye indani muri ayo mashuri.

Idirisha rininiya rikozwe mu vyuma no mu mbaho, rikaba riri hafi y'ahantu hari imbuga abanyeshuri bakiniramwo kandi hakaba hanateye ibiti birebire.

Amashure menshi, ayo mashure akaba yubatswe mu buryo bwa kijambere agerekeranye , akaba afise amabara asizeko yera kandi akaba yubakishije amatafari ahiye, hakaba hariho n'abanyeshure bariko barataha.

Ahantu kw'ishure hakaba hari akazu kagenewemwo kundandazwamwo ibiribwa n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abanyeshure, ako kazu kakaba kariko amabara yera.

Umuntu yambaye intuzu z'isa n'ugururo yambaye isaha k'u kuboka imbere yiwe hariho imashi bindi zitatu zosezigiraburwa.

Abantu bane bariko bararaba muri kamera batatu nabakobwa umwe n' umuhungu ibambaye impuzu zisa n'ubururu umwe yambaye impuzu iriko isatu.

Isorori zine ziteretse ku meza. Abantu batandatu bambaye impuzu zera n'inkofero zera. Umwe yambaye amarori. Umwe afise isorori mu ntoke.

Abantu cumi na babiri bambaye impavu zisa n'ubururu bane barahagaze umwe arunami indwi barafukama umwe yicaye kw'isima uyundi yambaye ibirato vyera.

Ibiti bitatu biteye imbere y'inzu. Imbere y'ibiti hariho inzu isakajwe ubwatsi. Imbere y'inzu hariho inzu isakajwe ubwatsi.

Umuntu ariko arakoresha imashini yambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi. Hejuru ku mashini hateretse ibuni irimwo amata. Umugabo arunamye.

Abagabo batatu barahagaze. Umwe yambaye amarori yera, imbere yiwe hariho imeza iteretseko inkoni, umwe yambaye amarori mu mutwe, bambaye impuzu zirabura.

Umurima uteye amashugwe asa n'icatsi kibisi iruhande y'uwomurima hahagaze umuntu yambaye impuzu zera.

Inzu basomeramwo ibitabo, hakaba hari abagabo babiri n'umugore umwe w'umuzungu bakaba bariko bakor'ubushakashatsi kuvyigwa vyabo kandi bakaba bafise imashine ngurukanabumenyi.

Abanyeshuri bariko bimenyereza umwuga. Abo banyeshuri bakaba bambaye amasarubeti agomba gusa n'ubururu kandi bakaba bafise n'ibikoresho bakoresha bakubaka ibijanye n'amazi.

Abanyeshuri benshi bariko barakora ibikorwa vy'amaboko bimenyereza umwuga biga, bakaba bambaye impuzu z'akazi zigomba gusa ubururu, n'ibikoresho vyagenewe ukwiga, kandi bakaba bariko barapima aho bagomba bakorere.

Abagabo batatu bambaye impuzu z'ubururu, bakaba bariko bakoresha imashini ikoreshwa bashona, kandi bakaba bariko barashona ikintu; Abo bagabo bakaba bicaye ku ntebe.

Inzu niniya yicayemwo abantu bingeri zitandukanye abo bantu hakaba hariko haberamwo inama ijanye ni vyirwa hakaba harimwo abagabo, abagore n'abandi bantu bakiri batoya hakaba hariho ivyuma vyitera mbere birimwo ibitanga umuyaga n'ibindi vyerekana amasanamu.

Ubusitani bw'ivyatsi vyiza vyagenewe gutunganwa hakaba hanateye ibiti vyibi gazi n'amashurwe yo mubwoko butandukanye hakaba hanubatse amazu maremare kandi inyuma yayo mazu hakaba hateye ibiti.

Abanyeshure bari kwimenyereza umwuga, bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba bariko biga gutera amakaro, ayo makaro akaba ariko isima, kandi bakaba bafise n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi.

Ahantu bahingurira intebe, bakorera ububaji, hakaba hari abanyeshuri bariko barimenyereza umwuga. Abo banyeshuri bakaba bambaye isarubeti igomba gusa ubururu n'udupfukamunwa tugomba kweruka.

Ishuri rininiya iryo shuri rikaba ririmwo amatara ariko araka rikaba rifise n' amadirisha akozwe muvyuma ayo madirisha akaba afise ibara ry'ubururu kandi hakaba harimwo intebe zikozwe mu mbaho no muvyuma.

Inama rusangi yahuje abantu benshi bari mu ngere zitandukanye harimwo abagabo n'abagore bakaba bariko barigira hamwe mu nzu niniya bamwe bakaba bicaye ku ntebe zigomba kwirabura izindi na zo zikaba zigomba gusa umugina.

Imashini bakoresha mu mahinguriro hakaba hari abanyeshuri baje kwimenyereza umwuga bakaba bariko bariga gukoresha ya mashini. Hakaba hariho umwarimu wabo yambaye itaburiya igomba gusa ubururu bwerurutse akaba bahagaze iruhande.

Inzu niniya iriko iberamwo inama, hakaba harimwo abantu benshi, kandi iyo nzu ikaba irimwo ibikoresho vy'iterambere birimwo ivyerekana amasanamu n'ibitanga umuyaga. Hakaba hariho umugabo ahagaze imbere yabo ariko arabigisha.